Amewo le ŋɔnudrɔƒe. wo le hatsotso vovovowo me. Aƒetɔ ɖeka si nɔ aɖaka bubu me la, Amerikatɔwo ƒe aflaga le egbɔ. Nyɔnuwo le teƒea nenemake ŋutsuwo hã le ŋɔnudrɔƒea.

dɔwɔla aɖewo swiwo nye biglawo la le dɔwɔ atraɖii. Wo le woƒe dɔwɔnuwo zam. Woƒe level yi ke ƒe amadede le dzi ehã ele wo gbɔ. Wole woƒe dɔwɔwuwo me heɖɔ woƒe dɔwɔ kukuwo.

Ŋutsu ene kple nyɔnu ɖeka le ŋɔnudrɔƒea, aƒetɔa ɖe si do “coat” yibɔ hedo awu blɔɛ ɖe te la le nyabiaɖaka la me. Ke aƒetɔ bubu do awu ʋi do atalɛ yibɔ dze moe hele nya gblɔm nɛ. Nyɔnu ɖeka si le wo me la nye aƒenɔ si le “computer” gbɔ.

ame aɖewo le lãmesē fefe wɔm wó nye ŋutsuwo sɔŋ eye wó ƒe xexlēme de ame adre ame aɖewo hã nɔ teƒea le nu kpɔm

Dɔwɔla aɖewo le woƒe dɔwɔwuwo me hele gota. Ke woƒe dɔwɔwuwo katã ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, negbe nyɔnu ɖeka ƒe awu ɔe amadede nye amadede dzɛ̃. Woɖɔ woƒe kuku hele dze ɖom.

Nyɔnuviwo si woƒe xexleme de atɔ la wɔ atu alo kpla na yevu nyɔnu aɖe. Ŋutsuvi aɖe ha le wo gbɔ ke ŋutsuvi ya mekpla na yevu nyɔnua o.

Teƒe sia nye teƒe si ŋuwo le fuu ke dzo va dze teƒea si wɔe be ŋuawo ƒe nɔnɔmea mega nyo o alo ŋuawo wobi ɖewo fia.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm kple mo vevie ɖoɖo. Ame hatsotso aɖewo le dɔa gbɔ le dɔa wɔm eye wole woƒe dɔwɔwuwo kple akpoxɔnu kuku yiwo ɖɔna la me. Dɔwɔla bubu aɖewo hã le tsitre le dɔwɔla yeawo kpɔm

Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe sɔ dzi, nyɔnu etɔ̃lia le sɔa ƒe megbe le zɔzɔm le anyigba. Ke ele asi kam sɔa ŋu. nyɔnu etɔ̃awo katã wole dzidzɔ kpɔm alo woɖo nukomo. Aƒetɔ aɖe do awu ɖe dzime, edo nu yibɔ le anyigba me hã le sɔa kplɔm eye wole tsa ɖim le atsiaƒu to.

Aƒetɔ a le nu ɖum kple devi ɖeviwo eye woɖɔ gaŋkui ke nuɖuɖu vovovowo le ole kplɔ̃a dzi fũu. Ɖevia kɔ nuɖuɖua hele dodom nɛ.

Ŋutsu aɖewo le teƒe aɖe kple nyɔnu kple ɖevi aɖe. Ɖevia ƒe nudodowoa edo awu dzime ʋi eye egɔm le blɔe. Wo le modzaka ɖem na wo ɖokui eye teƒea ƒe gɔmea ŋutsu bubu aɖe le teƒe ma. Le woƒe axa dzia aɖaka aɖe si dzi woɖo agbalewo ɖo la le woƒe axadzi.

Ame atɔ le xɔ me. Wo nye ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe keke si bafawo zana la me. Ame eve tsɔ akɔ tsɔ dɔwɔnu aɖewo ɖe asi le fafiam ame si nɔ keke la me. Ke ame eve mamleawo le tsitre le wo kpɔm.

Aƒenɔ nɔ nu tɔm le ami me. Nu aɖewo bi. Nuɖuɖu aɖewo bi eye wòte ɖe agba me. Kubɔtu yi ke wòdo dzoa ɖo kple agba yi ke me wò nua tɔm le la le dzoa dzi. Nu bubuwo le egbɔ si ke nye aŋego kple nu bubuwo

Dzila aɖewo kɔ wo viwo va agbale wɔƒe. Wokɔ wo viwo ɖe akɔ. Dadavi kple aƒetɔ aɖee le agbalea ŋlɔm na wo ke agbale si ŋlɔm na wo le la ƒe amadede enye aŋtiɖiɖi. Aƒetɔ bubu aɖewo hã le teƒea. Ɖeka ƒe nudodoa ele ʋi.

Ɖetugbui eve le nu kom eye woƒe aɖuwo le dzedzem. Ɖetugbui etɔ̃lia lé nuɖugba ɖe asi, eƒe awudodo dzimetɔ enye blɔe eye wòtsyɔ asi nu. ke ɖetugbui enea ele woame etɔ̃ yawo ƒe megbe.

Ɖetugbia le zikpui me hele dɔ wɔm le eƒe kɔmpita alo ŋkuŋuŋumɔ la dzi le kplɔ dzi. Nu nono hã le egbɔ.

Lã wɔdawo le gbe me. Dzatawo kple towo, towo le dzata ɖeka kplɔm ɖo ke toa dometɔ ɖeka mlɔ anyi eye dzatawo lia edzi.

Afrika dukɔ ƒe afɔkpa vovovowo le fuũ, avɔ si wo zãna le nuɖaɣiwo kple afɔkpa bubuwo le xexi te.

Ɖetugbia wɔ leke na eɖokui kple avɔ blɔe. Enɔ anyi heda afɔ ɖe nɔe dzi. atikutsetsewo le ɖoɖo nyuietɔ me le aŋekusi vovovowo me. Atikutsetsea ƒe ɖewoe nye atɔtɔ, mago, tomatosi kple bubuawo.

Aƒetɔ si do awu ʋi ɖe ɖɔ kuku eye woɖɔ gaŋkui la tsɔ ɖafiamɔ kple ɖa fiam na aƒetɔ bubu si nɔ anyi la le eƒe dɔwɔƒe. Eƒe dɔwɔnu vovovowo le egbɔ.

Ame hatsotso aɖewo le fli me zɔm dzo yina. Woƒe awu si wodo ƒe amadede le yibɔ. Wotsɔ nu ʋi ŋlɔ nu ɖe woƒea awua ƒe megbe. Ke ame eve bubu siwo le woƒe nudodo to vovo na amemawo tɔa, ɖeka le kpɔtɔtɔ aɖe me ke Evelia etsɔ anyigba tutunu le anyigba tutum.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm si wo nana mi akaɖi ƒe ŋusẽ, to ŋdɔ ŋuŋu me, wole woƒe amɔ de ŋgowo ya wole eɖom ɖe exɔ tame alo exɔ dzi hena ŋusẽ tɔxɛ ya xɔxɔ tso eʋe alo ŋdɔ gbɔ

ɖekakpui la eƒe mɔwo ŋudɔ wɔm. Ele ŋusẽ si woxɔ tso ŋdɔ alo ʋe gbɔ la zam kple batri eye hetsɔ le eƒe mɔwo wɔm. Le eƒe axadzia, fiase yi ke woɖo yi ke me wole nu vovovowo dzram le hã le eƒe axadzi.

Ŋutsuvi adre aɖewo yiwo ke tsana aɖukpo dzia, wole ɖiɖim ɖe eme kple woƒe kotoku yiwo ke wotsɔna nenye be wole aɖukpo dzi hele nuwo fɔm de emea. Kotokuawo hã ele wo gbɔ, woƒe xexlẽme le adre.

Ɖeviwo le sukuxɔme. Wo le woƒe sukukplɔwo dzi. Ŋutsu aɖe yi ƒe awudodo ƒe amadede le dzi la le mɔnu kple ame bubuwo ke yevu nyɔnuvi aɖe hã le woƒe titina hekpe asi eve.

Ame hatsotso aɖewo le teƒe aɖe. Wotsɔ tsikunu vovovowo tri ɖe fli me. Tsikunuawo ƒe amadedewo le vovovo ke ŋu gã aɖe yi ke nye tsiŋu hã le woƒe axadzi.

esia nye nuɖuɖu si mie yɔna be wɔtsɛ si mie ɖana kple mɔlu kple ayi ele ɖaɖa me abladzo tɔtoe le exa amagbɛwo hã le dzi sabala koklozi kple nuyike mieyɔna be makaroni alo spagɛti hã le nuɖuɖuɔ dzi

Aƒetɔ etɔ̃ aɖewo yiwo ke nye dɔwɔlawoa wo le woƒe dɔwɔwuwo me. Ale be woɖo mo vevie hele dɔ la wɔm kple woƒe dɔwɔnuwo.

Ame hatsotso aɖewo le dzidzɔ dom na wo ɖokuiwo hele tsi lem. ŋutsuwo le wo me, eye nyɔnuwo hã le wo me, wole woƒe tsilewuwo me, ke ŋutsu aɖewo ɖe awu dzimetɔ hedo woƒe atakpuiwo ko.

Ame aɖewo le nu si ke kpenaɖe mianu miexɔna dziɖegbe kaɖi ŋusẽ tso ŋdɔ ŋuŋu alo ʋe gbɔa, ame aɖewo le egbɔ, woƒe xexleme de ame enyi, eye wodo woƒe abɔwo ɖe dzi

Zikpui bɔbɔe siwo wotsɔ fom wɔe la le anyinɔ xɔ me. Kplɔ si nye titina kplɔ eye seƒoƒowo le edzi. Seƒoƒowo le xɔa ƒe dzogoewo dzi, akaɖiwo kple nɔnɔmetatawo le glia ŋu.

Amewo le ŋu me ke ŋua mele mɔdodo dzi o. Ŋua le gbe me. Atiglinyi eve, ɖeka le ŋua ŋgɔ ke ɖeka le ŋua megbe. Atiwo le atiglinyia hã megbe.

Aƒenɔvia le dzodoƒe, eƒe nuɖanuwo abe gatsi, kap alo tsinukplu kple bubuwo la le egbɔ, seƒoƒowo wole egbɔ eye eƒe kaƒomɔwo hã, elé gatsi ɖe asi hele nane kum le kplu si wòlé ɖe asi la me.

Ŋutsuvi dez ɖeka si nyue yevuvi la le fefem kple eƒe kɔɖinuwo le anyimlɔƒe. Kɔɖinu siawo nye keteke, si wowɔ kple aŋe eee…tractor si hã nye aŋe ke ame siwo,…ame swio nye aŋe hã le teƒea.

Ame hatsotso aɖewo le kuteƒe. Ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi ke mamleawo le tsitrenu. Amekukuɖaka hã le woƒe ke aƒetɔ aɖe le klo dzi dze klo ɖe dadavi aɖe ƒe akɔme tututu.